hayssa naytani beya shedizayssi daro mayoti be medho be medhora garse fepude gatho daradarettidinne ay tokkosiza mashinera tokosettana mala giigettidi uttidayssanne mayoy garsera wothetin tokkosi shedizayssa bei gus